Ekyennyanja ekyasamye kikwatiddwa mu ngalo, kiri mu langi ezanja... ez'enjawulo, kiyina olumyukirivu, kiddugavu ku kyenkira, kyasamye, wabula kirina ekitundu ekya kyenvu n'ekitundu eky'obukuubo obweru; akikutte alaga nti aliraanye amazzi.

Embaata y'oku mazzi eri mu langi enzirugavu n'enjeru eyina ekimwa ekinene ekya ppinka eri ku mazzi kw'eseeyeeyeza nga bw'ewugamu kko. Ennyanja eriko ejjengo ettonotono.

Emicungwa egitundirwa mu bukutiya ng'egimu myengevu bulungi ate emirala mitoototo ku kikuta gyakyo. Egimu gyasaliddwamu wakati ate emirala miramba,

Omusiri gwa kasooli eyasimbibwa obulungi mu nnyiriri, taliimu muddo, muyooyoote bulungi, ebbali we ku mukono ogwa kkono, waliyo ebisubi ebyakula era nga bimyukirivu.

Obusiisira bubiri obwawundibwa obulungi bulina enzigi za mmuli buli mu kifo ekiyonjo obulungi. Emabega waabwo waliyo ekisansa, waliyo emiti, waliyo n'ebitooke.

Ekinyonyi eky'omumwa omunene nga kiddugavu kiwulubadde, kirina amagulu mawanvu, kiri mu katundu ak'obusubisubi obutonotono. Waliwo obumuli ate bw'otambuza amaaso o waliyo ekibira.

Omukyala ayambadde ekikoofiira ekya kacungwa ayitamu ekikuubo ekyeru, ayambadde essaati ya kiragala ne sikaati erimu ebikuubo ebiddugavu n'ebimyufu, ali mu bugatto bumyufu, ali ku mudaala kwe kw'atundira obummonde, ennaanansi, wootammeroni, kkedo n'ebirala.

Obuguwa obuli mu langi eya kiragala bungi bwezinzezinze ate era waliwo n'omuguwa oguzingiddwa naye nga guli mu langi enjeru eyagubaasira.

Akatale akatundibwamu ebibala eby'enjawulo gamba nga ennyaanya, wootammeroni, apo, kkaloti, obutungulu, amenvu n'ebirala bingi. Mulimu abakyala babiri omu mukadde ayambadde ggomasi era akutte ku ttama.

Omukyala ayambadde busuuti kw'asibidde ekitambaala ekya bbulu ayimiridde emabega w'enkota z'amatooke mu luggya. Emabega eriyo watundirwa ennyaanya eziteereddwa ku bumeeza waliyo n'akagaali ne amayumba agasulwamu abantu.

Ente eyimiridde emabega w'akayumba akasiigiddwa langi eya bbulu kaliko amabaati agatandise okutalaggirira. Ebbali awo waliwo ekkubo naye ebusukka kkubo eryo waliwo enju ziringa za maduuka, zirina enzigi za langi ya mmaaluuni. Mmaaso g'emu kw'ezo enju waliwo ekidomola ekya langi ya yellow.

Abaana b'essomero bali mu kkubo mwasanjala, emabega baleseeyo bannaabwe babiri. Bali mu yunifoomu eyakkaki wansi ate essaati zaako nga njeru. Ababiri abalekeddwa emabega kuliko omuwala n'omulenzi. Omuwala akutte eggaali agivugira okumpi n'omuti, Ebbali w'ekkubo waasimbibwayo omuti.